Sagale, sagale intanihu mayirati, sagale isi xibba garigaritanoniso digarigaritano, sagale ita hoongiro hee'ne dandinaninso didandinnanni.

mininna biirote uduunnicho loonsannihu maati me"u mininna biirote uduunnichi afamanno mininna biirote uduunnichi giddo noo badooshshi maatiro kulte dandaatto.

seensille, seensilleho yaa mayyaate seensillu hasiisihu mayiraati seesannori roorenkanni labballohonso seenneho seesa hoongiro may qarri kalaqama dandaanno.

Hodhishshana yaa mayaate hodhishu dani me`eho hodhishu kalaqamunihunso manu losinohu ranke iilate horo aano.

Seensile sensilu mittu manchi umosi biifisate hatono manimasi albasi bisosi udirasi buuxire bifisire manu albaani danchu garini leelano yaate.

baattote ofollanna dhagge lellishshanorichi maati baattote ofolla mayii mayiini bikkinanni dhagge yaa mayaate baattote ofolla danchate yinannihu hittoota ikkiturooti

Muronna laalo kalaqamu jirotinso mannu loosire fushinoreti, murona laalote mereero no badooshi maati, laalo laaltano gede maa maa assa hasiisano, muro uyittano horo maati?

ijaara ijaaraho yaa mayaate xaa yannara seedu ijaari afamannohu mamiichooti ijaara lonsannihu marichiniiti ijaara loosanno manna mayiine woshshinanni

Babaxino dani uduiuncho babaxino dani uduunichi maa maati babaxino dnai uduunichi aano horo maa maati babaxino dani uduunichi giddo shoole xawise dandaato?

Owaante yaa mayate owantete dani giddo onte kulte dandato owante uyitanori ayiooti owaante aa mayira hasiisu?

ko"atte may horo afidhino ko"atte lowo geeshsha loossanno gobba hiittenneeti ko"atte loonsannihu may may uduunnicho horoonsi'neeti.

sagalete yaa mayyaate sagale manchi beetti giddo mageeshshi qeecha afidhino sagale qara hasatto giddo beenkoonnihu mayi korkaatinniitiro kulatto